Ana adoko paanofundira anodakarire maara akanaka ngekudaro anhu anogadzirawo maara akanaka anoita kuti ana panenge echifunda paya azvidakarire zvaanenge echiita akapfeke hembe dzakafanana zvakakwirirewo zvinoenderana nawo ana acho

Hwana hwudodori hwuchiri kuambe kuende kuchikora hunenge huri hwudodori zvekuti humweni nepanogarwa pacho nekunyorera ahusvikiri hukaite ekugara hunode kutoite ekumira mabhuku acho aakwani zve kupa mwana rake rake kutovhura echichi toonesana akawanda kudaro.

Kufundisa ana adodori achikuamba kufundira kuenda kuchikora kunonakidza maningi ngekuti ana acho anenge ari ashomani unenge uchitovaziya veshe ngemazina avo kuti uyo ndinhingi uyo ndinhingi ngekuti anenge ari ashomani.

Ana adoko achiku ambe kuende ku chikora anofundiswa kubudikidza ngeku tamba anenga eitoti huyai titambe echi ita denderedzwa echidini asi muku tenderedzana mwo ana anoto funde kuziye kuti anhu anofanire kubatana muku rarama.

Ana adoko anofanirwe kutange kutofunda kuende kuchikora kutangire pamakore mashanu zvichiende mberi. Makore mashanu nemakore matantatu anenge echimboite fundo yekutamba echichidakarire kuti azoziye kudakarira kuende kuchikora ngokuti kuzoamba nekuati tsvee kumufundo chaiyo chaiyo amweni chikora anochiramba saka anofanirwa kutanga padoko nepadoko eikwira.

Kuende kuchikora kunotofundirwazve mundaramo kunofundirwa ana anodaro kuti pavanoite makore mashanu vaakutanga kutoende kofundira kuende kuchikora achiziye kuti kuende kuchikora kunodii? voziye zvinonga zveiitweyo kubudikidze ngekufundira kuende kuchikora.

Kuyisa zvekutambisa pabanze pemhatso dzeana dzekufundira, kwakanakira kuti ana azonyangadzwi ngekuenda kuchikora, anozviziya kuti ayendayo anenguva yekutamba. Ana akasapuwa nguwa yekutamba anakirwi ngechikora.

Zvikora zvekupuraimari zvinoonekwe mumathaundi kazhinji kacho zvinenge zvakakomberedzwa, kuitira kuchengetedza ana adoko anenge achiri kumapuraimari kuti asabude kubanze. Ngokuti motikari dzemuthaundi dzinenge dzeiite kwira rudzaka, dzinokwira, dzinodzaka. Ana anokona kutsikwa saka dzinokomberedzwa kuti agare mukati. Ende panenge pane chikwangwari chinenge chiri pabanze chino kombidze kuti chikora ichona chinozi chiini.

Kune vanenge vachiri padanho rekutanga rekufunda vaya, vazhinji vacho vanotozopuwa zvekurhya kuchikorayo ngekuti ana ari kumbatso anenge ajaira kundoswera eindorhya, hino kuzoswera asina chaarhya aazozvikoni.

Zvikora zveana achiri kutange kuenda kuchikoro, ana adoodori, zvinenge zvine mbatso dzakatarisana kazhinji kacho. Pakati pacho panenge paine mujeki, mujeki uyu unenge wakatakure mureza wenyika inoonekwe chikoracho.

Mbatso dzinofundire ana adoko dzitori ngemisiwo inotokiiwa kuitira kuti paya paanenge asikadi kuti ana apindemwo anokiya ngekuti ana adoko anoshanja. Anokone kutoshaishe zviro kana kutokuvadze zviro. Saka nguva zhinji misiwo yacho inokiiwa, yovhurwa nguva yaanode kuishandisa.

Vana vadoko vanofana kutofundiswa kubva pahudoko hwawo kuti marara ane ndau yanorashirwa angorashirwi peshe peshe vamweni vanozokorera havo kuda kungosvitsa peshe peshe panoda kurashirwa vanenge voziva kuti kune ndau inorashirwa marara.

Fundo yeana epashi yekuamba yakakosha maningi ndoinozoona kuti mwana uri kuende kuri asi paanofundira pacho ana aya panofanirwa kunge paine zvimbuzi zvakahlamburuka ngekuti zvimbuzi zvikaera zvatokorere kumire zvakanaka ana ndopaanotanga kuchirwara hawozve mwoite ngatei mwakadaidze ana korwarisa imwi mweiti mwoda kufundisa ana kuti ave nedziko rakanaka refundo mangwani.

Ana adoko anodakarira kufunda kubudikidza ngekutamba, makazviningira zvinoite ngatei apana chaari kufunda. Amweni anenge eifunda kuburikidza ngemutserendende kutoziya kuti pakadai akazopaenda echodonhere panorwadza anoziya kuti dinotserendendeka aachatopaendi, eikwire manera zviya anenge eitogwinyisa mwiri yawo kuti igwinye. Hino antu echizviona anoite ngatei ngezvekutamba hee munopedzerei nguwa ana asi anhu anenge eitofunda zvakakura kubudikidza ngekutamba.

Zvikora zvemazuva ano ana aripadanho rekutanga chairo chairo rekutanga kufunda kutanga kuenda kuchikora ana adodori akutopota eidzidziswawo zvakadai nekurima kungaa kurima muriwo kungaa kurima huku kungaa kurime chii zvidoko zvaanogona kutangawo zveienderana nezera ravo .

Ana adori dori anodakarirana yaambo. Haanyanyi kunesana maningi zvinoita anhu akuru ngekuti haana zvakawanda zvaanotsvaka. Akandoona atopfeke hembe dzakafanana kudai achiende kuchikora kwaari wana adoko atofanana. Atoo mashamwari nemashamwari, akutotamba eshe, nguva dzeshe.

Mhatso dzinenge dzeifundira ana adoko vachiri kutanga kuenda kuchikora aya dzinofanirwe kunge dziri mhatso dzinopinde mhepo kuti ana akone kufema zvakanaka ngekuti anenge akati wandei mumbatsoyo akasadaro zvinokone kukonzera kurwara kweana ngenzira dzakasiyana siyana, mhepo inodiwa.

Mbatso dzinofundira ana achiri mudando yekutanga mufundo yavo kazhinji unenge uri mudhadhadha pano kobude iyo ,pangori nemusuwo inenge iripo kana kuti mudhadhadhawo unokona kuita musiwo mishanu kana mitanhatu kuti zvisashupa kubva pane imweni kuenda pane imweni.

Michini ye chirungu yakadai kuuya iyi inoda kuto fundisa ana kubva achiri adoko pa danho reku puraimari echi kwira kuti zvinoite mushandirei ngekuti kuzotanga kuzozviti kiringindi muntu amunhu mukuru zvino shupa kuzozvi bata.

Vafundisi veana aDodori achiri kutange kuende kuzvikora anoite zvekunyore zviro echinamire mumadziro echichinyore mazita azvo ngekuti ana anokone kungozviziya mukuzvireketa asi kuzozviisa ngemuchiyungu avachaziii

Ana adori-dori achiri kutanga kuenda kuchikora achiri dzanho repashi anosisira kunge eyipfeke hembe dzakafanana dzinoawonesa kuti anofunde pachikora chiri, nekuti chikora nechikora chinenge chine maara achone echinopfeka anokombidze kuti chikoro chinozi chakati.

Ana adoko anodakara maningi ngokuite mutserendende asikaziyi kuti kune anenge akabereke ana idambudziko rekutsvake chokupfeka asi iwona apamutserendendepo anotodakara maningi kunyange mutserendende weipedze mabhurukwa.

Afundisi anofundisa ana achiri padanho rekutanga refundo anenge achiite ekunyore pamadziro zviro zvaanoda kuti ana awo afunde kuitira kuti uya usikakasiri kubata uya unoite echipetukire kune zvambonyorwa kwekutanga ino echichibatanidza kudakara obata.

Zvikwenjere zvinoshandiswe kuana kudetsere kuerenga ngekuti akazi ngaarenge zvikwenjere zvishanu unotore zvishanu ozviisa apa ozi bvide zviiri oise apa pasare zvinganai pasare zvitatu zvinoite nyore kuneana ekupuraimari weishandise zvikwenjere.

Kufundo yeana adoko kana paine chaanoda kuti ana awo asakanganwa nguwazhinji zvakadai ngenziyo yenyika inoembwa iya kuti asaikanganwa inotonyorwa pashi yobva yaiswa pamhene panoonekwa nemunhu weshe kuti waguma unozvierengera echitozviembera ari ega azvizokanganiki nekuti ana adoko.

Zvihlayo zvinoshandiswa ngeana ekupuraimari achikutange kufunda fundo padanho repashi zvinonga zvakabatanidzwa paanonyorera nepaanogarira kuita kuti zvisanese kumirudza mirudza anogara atori atatu pachihlayo chimwecho.

Mbatso dzinodzidzire ana adodori eku puraimari dzakatenderedzwa dzeshe pabva pachiiswe musuwo mukuru wekuvhara kuitira kuti pasaone mwana unobude kubanzeyo ngekuwa isangazi kufanira akadaro umwe unokone kutsikwa umwe unokone kubiwa akavharira kudaro akuna kwanoenda.

Ana achiri pafundo yepashi yekupuraimari anogadzirirwe zvokugara zvawo zvinonga zvakabatana pamwepo, pekugara pacho nepekunyora, uye hazvisumudziki sumudziki. Chenyu kungosviko kugara badzi ngekuchione pekutsamhidzira mwechichinyore zvemunenge mweinyora.

Zvikora zvizhinji mazuvano zvazara ngemitambo. Mitambo yebhora kazhinji kacho inonakidza. Asi mizhinji yacho yakauya neayungu, taakuchindoedzawo kuedzerera pano neapo neapo asi zvakauya neayungu, ndooanobaanase kuikona. Asi mushona unenge achibatawo wachibata, unoende mberi kusvika mukanza chaiko.

Mukufunda kwedanho repadera mune kubvunzana kwemibvunzo yakasiyana siyana . Mufundisi ndiye unenge achichibvunza vanofunda , vanhu vanofunda veichipindura mibvunzo yavanenge vachibvunzwa vechidetserarana vakagara vakatarisana kudayi kuti zviite nyore mukupingurana.

Anhu anofundire kuzogadzire motokari, anenga ari kuchikora chekugadzire motokari, dzimweni nguva anotopuwe motokari yakafa, otozi adetserane kuigadzira motikari yoiyi ,kuti aone kuti chiini chakashata pamotokari yoiyi. Izvo zvinoite kuti pavanezenge vozogadzirawo dzavo zvizoite nyore.

Kune aya anoite mifundo emabasa emaoko, kuchidanho chederayo iyo kuzvikora kufundire mabasha acho emaoko akapfeke hembe dzacho chaidzo dzinofana kupfekwa mukuite basaro, kuitira kuti kunyange ozozviita aega unofanirwe kuita semadzidzisirwo aakaita kuitira kuti asa tambudzike kuti asa sangane nenjodzi.

Mufundo yekusekondari neyeku makoleji munodzidziswe mabasa ekuzviitira emaoko akadai ngekusona. Kana kuri kusona zviya kuti munhu akasire kufunda umwe naumwe unonga une muchini wake asi mukusonamwo munonga munowanda akadzi maningi kudarika aisa.

Paya panoungana anhu eyifunda zviya kunyanya ekusekondari aya anoone unga ana echifundisane zvakasiyanasiyana. Kazhinji panotozototsvakwe chiro chekudaidzira ndicho ngekuti panenge paine anhu akawanda. Chekudaidzira chineichi chakanakire kuti munhu wese unozwe zvinenge zvechireketwa kunyazi ari kuretu kwakadinini.

Zvikoro zvekusekendari ,nezvepamberi pacho zvekumakhorichi ,anhu anofunda kubudikidza ngekutogadzire zviro zvinotoshandiswa mukutorarama chaimo-chaimo. Mabasa emaoko kazhinji kwacho anonga eiti, ino anofunda, ino anotogadzire zviro zvinoshandiswa.

Anthu azhinji mazuvaano aakurarama kutsvake ndaramo ngekuzvishandira ngemaoko ako eidzidzira kugadzira anogadzira zvihlayo anogadzira mibhedha zveshe iri njira yekudededza kutsvake kurarama asi zvinobhadhara maningi kudarike kuende kooshandire munthu.

Kumayunivhesiti kwakudai kufunda antu mazuva ano kwakuryive mabhuku pekupedzisira. Kune dzimhatso dzakazara ngemabhuku akasiyana-siyana, iye muntu unoenda kotsvaka mabhuku anoenderana nezvaari kufunda iyena. Mune pekuerengera makagara nezvigaro zvekuti munochigare mechierenga mabhuku aya mwopedza mwosiyamo moenda nefundo yamaona mumabhuku avo.

Aya anoende koite fundo yebasa yemaoko yekuzviitira, anotoende kofunda eigadzire zviro. Kana dziri motikari, anotofunda eitogadzire motikari yacho. Yotohamba, yotoenda, otoonekwe kuti akukona. Akorere kubata zvakafundiswa, echizviita akapfeke hembe dzaanofanirwe kutoshandisa mukuite mushandowo.

Vanhu azhinji mazuvano vakutizire kunofundira mabasa emaoko akadai ngekuaka ngekuti mabasa akadai akanakire kuti unokone kuzviitira zviro zvako wega usikashandiri munhu. Chinodiwa kungotsvake mare yekuti utange. Unogona kutovhure makambani ako ekuakawo, weitoshandirwawo ngaamweni anhu uchizviitire zviro zvako.

Anhu anofundire zvekubatanidze masimbi dzingaa dzemotikari dzingaaa zvezvigayo dzingaa dzei zvinechekuita nekukandika kandika kaa zvinonyanye kudiwa ngaa ngaantu rume aisa ndoanoanze kuzviita akadzi awaniki mubandiko ri kana aripo ungaite umwe kana airi azhinji acho anenge ari arume.

Vantu anenge aapa fundo yepadera dera ayaa kumayunivhesiti uko anosangana nekuwandirwa ngebasa maningi rekufunda saka anopiwe nguva yekumbopota echimborerutse pfungwa echimbo tamba amwe anokone kumboende koemba hawo echiridze magitare eimba kuti pfungwa dzimboreruka adzokore zvee kooverenga.

Vanhu vaya anenge aku sekondari kana anenge apadanho reku sekondari kunezvinofundweyo zvakawanda maningi zvidzidzo zvakawanda zvavanofundeyo asi panechidzidzo chinotarisirwe pashi chakadai ngecheku dhirowa anhu anochitarisire pashi maningi asi anenge akona kuenderere mberi nacho anorarama upenyu hwakamba naka.

Ana ekusekondari kana kuti ekumakoreji pane nguva yanosvika pakuzi ari kunyora mibvunzo. Yekuti azoonekwa kuti apedza ere korechi kana kuti vapedza ere sekondari yake. Vonyore mibvunzo iyoyo havachagari vakawanda pamatebhura umwe naumwe unozvigarira ega kuti pasaite unotedzera zvanyora umweni.

Ana anenge arimudanho repakati retingati rekusekendari ana iwona aana mbatso imwebaa yekufundira, mbatso dzacho dzakawanda zvinoenderana nekuti vanode kuita chidzidzo chiri kana kuti fundo iri eida kuita zvesayenzi zviya anoendawo mumhatso unoita nezve sayenzi, echida kuita zvemamirire ekubanze anoendawo kumhatso inoita nezveizvona , echida kuita zvekubika anoendawo mumhatso inoite zvekubika endodaro.

Zvikora zveana ekusekondari zvakanyorwazve pamusuwo pacho kuti chikora chachona chinombozwi anani zita racho. Zvinenge zviripo pamusuwo mwechipinda. Chikora chacho chakakomberedzwa kuitira kuti ana ange ari munguwa dzekufunda nguwa zhinji.

Pane nguwa inomboshongana ana ekusekondari kazhinji aya anenge aa mudanho rechitandatu echingopanana mibvunzo eidetserana kuitirana kuti mubvunzo ukauya wakadai unoite mapindurirwei eichichidetserana echipanana mhinduro dzaanoona kuti ndoodzingaite kuti akone.

Fundo yekusekendari inotarisirwa kuti ana eshe anoendeyo, anoenda akapfekw hembe dzakafanana, hembe dzaanopfeka dzakafanana kuitira kuti zviziikane kuti mwana uyu unofunda pari, anofundisa ndiwo anotenderwa havo kupfeke zvevanoda asi afundi anopfeke zvakafanana.

Antu anenge ari padamho refundo yepakati, yetinoti sekondari inokurudzirwa kuti apfeke hembe dzakafanana. Hembe idzona idzi dzinoitire kuti antu asasiyana dzinoenderanazve ngezvikora zvinengezveipinda vantu chikora ngechikora chinenge chine maara acho achinoshandisa kuzikana kuti chikora chakati ichi. Antu anenge atoenda pachikora chakadaro.

Ana ekusekondari kazhinji afundiswa zviya anozonyorawo zvaanenge afundiswa pashi echinyorawo ngezvinyoreso zvavo zvineruwara rwakasiyana neuchashandiswa ngemufundisi kuzoone kuti wakona ere kana kuti auzi.

Pafundo yekusekendari kunofanirwe kunge kune mhatsozve dzine mabhuku ekuerenga. Mabhuku aya anenge akarongwa zvichienderana nekuti anotaura ngezvei. Munhu unokono kutosvika ovhura oerenga oone zvaanoda opetudze paarionapo, eyitodetsereke pane zvaanenge abvunzwa.

Ana enenge achifunda fundo yepakati apa etingati ekusekondari ana iwona anotarisirwe kunge akapfeka nxubo dzakafanana kuitire kuti zvisanetsa kuziya kuti uri ngeuri , anotenderwe kupfeke zvakasiyana neamweni afundisi acho chete ndiwo ega anofanira kupfeka zvakasiyana neamwe ,amweni ese anonasira kupfeka zvakafanana.

Kuzvikora zvevanhu apadanho ratingati rekusekendari pane nguwa dzavanoende dzavanopuwa dzerusesa anoendewo panguwa panemazvigaro zvakagadzirwa zvekumbodzorora kubanze echirohwa ngemhepo echimborya auya nezvekurya aya echirya

Zvikora zvekusekendari kudai ngezvekuyunivhesiti dzinevo mbatso dzemabhuku dzekuerengera dzakandorongedzwe mabhuku bedzi. ekuverenga. Chezvinoita iveve unondoenda pane bhuku raunotsvaka zvinoenderana nezvaunode kutsvaka kuverenga musi vachovo vondosvika voverenga vosiyemwo. Vamweni vanotendedza kukumbira kuenda naro vomboende koerengera kanyi vodzoka naro mangwani.

Mune dzimweni nzvimbo dzichakasarira antu achiri kushandise madziro kunyorera ana zvinhu zvaanenge achifana kufunda anenge auya kuchikora aya mumbatso mwachomwo mwaanifundirazve munonyorwa mamirire achaite zvidzidzo zvavo zvichitanga nechiri kwechinenge chiri kwechiiyedze kuti asaneseka mukutware mabhuku eshe.

Fundo yedanho repakati rekusekondari kunoitwa mutambo yakasiyana siyana achiita makwikwi nezvimweni zvikwata zvinenge zvichikwikwidzawo pona apapo anenge awina aya anodakara maningi zvekuti Aya aryiwa atsamwirire.

Kuti munthu uzi wapedza sekendari ndokunge anyora mibvunzo inopuwa pakupedze sekendari oikona yeshe mibvunzoyo akaikona akadarike panozi apa munthu wakona yeshe wapedza danho rekusekondari.

Vana vekusekendari veifundiswa vanopota vechizi ivo vamboedzawo vega zvaanenge echifundiswa kuona kuti azvibata ere echichinyora pasi. Mufundisi echichiona kuti azvibata ere kana kuti aazi. Unenge akorera kuronza kuti aazi kubata. Wakona uya unoratidza kuti wabata ofundisawo vamweni.

Mafundire epadanho repasekendari ngeekuti mufundisi unenge akachimire mberi kweana kuti eshe anase kuzwa echichifundise akamire Kona ikweyo zvakanakire kuti kuti pane unozwa uya unokone kuteerera unozwa zveshe asi kune vasingakoni kukasirawo kuteerera vanosarira yaampho.

Ana paanonga Ari kuchikora paya panoite zvimitambo echichiite makwikwi ekuona kuti ndiani unopinda umweni paya anhu anodakarira maningi noizi oitawo zviro zvekuridza echichidakarira anhu anenge akaryiwa aya kuti tamurya noizi iyi ichichinakidza anotamba aya kuti atsamwirire.

Anhu apafundo yepakati inowe yekusekendari iyi, kupera kwegore rega-rega anonyoreswe mibvunzo yaanoda kuonekwa kuti zvakafundiswa gore reshe, wakazvizwa ere kana kwainge kundotambise nguwa. Kana pane zvaakazwa zvine zvichioneka pona, asinawo chaakazwa zvinooneka penapo. Anobetserwa obetserwa, anoenderere mberi oende mberi.

Fundo yemuZimbabwe muno ine matanho anoteedzerwa. Muntu unotanga nedanho rekutanga rinova repuraimari. Uchibva ipano wakuende padanho repamberi rinova resekondari. Resekondari iri rine mitambo yakawanda inoitwe imwona inosanganisira mitambo yekubhambise bhora vechindoomwisa vechikwikwidzana nevaanenge......

MaUnivhesiti mazhinji pakagadzirwa pabanzi pacho pakawande miti yekuitire bvute kuti pavanombobude kufunda paya anhu anombogare pabanze ombogare pabvute eimborohwa ngemhepo. Pakagadzirwa njira dzekuhamba apangohambwi peshe peshe njira imwe naimwe ine kweinokusvisa.

Fundo yepadera aikheti ungaa murume ungaamukadzi, munhu weshe unokone kuendewo kooita fundo yepadera, kumayunivhesiti uko. Kunenge kune zviakwa zvakanaka, mhatso dzacho dzekudzidzira iiii dzakambaanakalm.

Fundo yekuyunivhesiti anenge okoshese kushandiswa kwemakhombiyutazi maningi pane zvimweni zveshe. Makhombiyuta aya anenge akatobatnidzwa nekhombiyuta yemukuru unofundisa wacho, kundoti havaimboshandise mapepa nemabhiroba kundonyora pona apapo echitotumira kumukuru pakhombiyutapo apapo.

Mabhuku anenge ari mumbatso dzekuerengera anenga akarongedzwa zvichienderana nekuti ngeeyi mabhukuvo. Saka chazvinoita muntu vatore bhuku varierenga unofanhire kuripetudze pavari tora. Ngekuti akarongedzwa zvechienderana nemuhlobo vavo.

Antu paanoende kuyunivhesiti paya anokone kotanga kufundiswe kushandise muchini yechirungu iyi kuti aone kuzokone kutsvakurudze zvaanenge echibvunzwa ngaano afundisa pachikorapo.

Fundo yekuyunivhesiti haaichaketi inonge yeishanganisha zveshe arume naakadzi uye anhu acho anonga akuyunivhesiti aya anenge eichindofundiswa ngemunhu akarwe mabhuku ari mberi eichindoreketa ivo vechinyora pashi hakuchina zvedu zviyani zvekuti tinenge teinyore mumadziro ivo veikoponora veinyirawo pashi akuchina zvakadaro.

Mhatso dzinofundira antu apadanho repadera rekufunda dzinenge dzakatamabanuka yambo mweipinde mhepo ngekuti munopinde antu akawanda, muntu umwe unogone kufundisa antu akawanda anogone kutosvike zana kana kudarika ngekudaro mhatso dzacho dzinoda kuti dzipinde mhepo.

Anhu anenge akuma yunivhesiti echifunde zvakadayi ngezvekugadzire ndau dzinovhakachirwa ngeantu kuaraidza hawo akazorara anodzidziswe kugadzire ndaudzo achishandise zviro zvinooneka mundaraundayo.

Mhatso dzeku erengera dzino onekwe kuma yunivhesiti uko dzinenge dzaka kura zvekuti antu chero anganai chero zana kana kuti churu che antu vano kwana mwona panze pacho panenge patori ne chikwangwari chekuti apa ndo pane mhatso huru yeku erengera pa chikora.

Aya ananga aende kookokote fundo padanho rekupedzisira rekufunda anonyanya kuzviitire zviro zvawo echibetserana iwo pachawo uyu unofundisa unondoape zvishomani zvimweni zvacho anoende kotsvaka ega echichizouya echizonyora mibvunzo yaanenge apihwa kukokote fundo kwaanenge achiita anobetserwa ngemabhuku anenge akaunganidzwa mumhatso yemabhuku kwanochienda kotora eivhura ,einyora, eierenga.

Antu anenge ari kumayunivhesiti aya kazhinji kacho amweni anopiwa pekugara pachikora poeapuwa pekugara pachikora po ndopaya panemubhedhi inoti imweni padenga imweni pashi ngekuti ndau yacho inenge iri shomani yekuti mubhedhu umwe wake .

Anhu anenge akuma yunivhesiti anenge echi fundire zveku rapa rapa izvi zveku rapa zve utano hwe antu mwa ano shandira mwacho anenge echi shandira pake pake kuti anyase ku onekwe uri kushaisha ne uri kukona apana ano pomera umweni kuti ndiwe wazodai ndiwe wazodai unenge echizvi itira zviro zvakwe ega po azvi shaishira azvi shaishira.

Pama univhesiti kazhinji kacho pakatoakwa zvekuti nemapato acho eshe epona akagadzirwa apana nepane bukuta anhu anohambe pakanaka pakagadzirwa ngezvidhina kunyazi panaya apana kana madhaka.

Antu anenge apadanho repadera rekufunda angadai ngakuyunivhesiti aya, kazhinji kacho anozvitsvakira ega zveanofunda, aachanyanyi kuite zvekufundiswa ngeantu, muntu akamire pamberi pavo. Kundopuwe mubvunzo oende kozvitsvakuridzire ega zvaanenge achida kuziya onyore pashi odzosere kune anenge amupe mubvunzo.

kufunda kufunda fundo yepadera-dera yakanaka maningi. Antu azhinji anovavarira kuti dai agumavo derayo kwekufunda kwekupedzisira kuyunivhesiti. Antu azhinji ndokwanoda kuti dai agumavo ikona kune fundo yepadera-dera.

Mbatso dzinodzidxzira antu payunivhesiti dzimweni dzacho dzakaturukidzanisana dzakaite zvekuturukidzana ngekuti panenge peide mbatso dzakawanda maningi dzekufundira hino kuti titi iyi apa iyi apa iyi apa munopedzisira mwatora nyika yeshe vanoturukidzanisa dzechichikwira dzeiende mudenga kuitira kuti vatore ndau doko vasiirewo vamweni pekushandisa.

Anthu anenge akuma yunivhesiti aya aasi eshe anoona pekugara pachikorapo paanofunda amweni anotoende kootsvake mbhatso dzekugara kune ane mbhatso dzawo eichibhadhara mare pamwedzi ngepamwedzi eienda hawo koofunda kuyunivhesiti kwawo.

Fundo yeku yunivhesiti ifundo yeanhu aziya anonga agone kunge ariarume kana akadzi asi anhu acho ati ziye ngekuti dzimwe nguwa anotisiiwa achiite zviro zvawo ega asina munhu unoatarisa ngekuti anenge ave anhu aziya.

Mayunivhesiti ndozvikora zvepadera kunoperera fundo yavantu zvinenge zvakaakwa zvakanaka yambo yunivhesiti imwe naimwe inotori nezvikwangwari chinokombidze kuti yunivhesiti iyi ino michiini zita rayo.